e jokonjal Cheikh <music> fogon <music> a coktel ke xani a refan rek ke andoon na ka jeg toto ñowel <music> ndaam o ñowone xani xu ref <music> na andan xalis det fogu <music> to xalis ne <music> a fiya ni paaxu a fiya ni ponu <music> paax ne xalis ne <music> ten weer na lembo <music> bata doy ponele yit in weer na lembo <music> bata doy nda xana jeg rek gen lem na doy xe na xu moƴ na xana in wala xu moƴ na jega in deyit kam o lembin xalis ka ref ke ando na wax deg <music> ku ñak na nene rek <music> ɗoman o xu ñak na xalis rek jega ge ɗomo nga raam <music> gu ando na wago pi <music> kam ad nan xalis ne ka fog te <music> ram ka ref tig ando na <music> ka ref fo wiin we a gen nan judu u bon ndiiki kagan an yo <music> kon a jegan e% solo jeg solo ando na wax deg fok rek <music> te waaɗ kel ram o waɗa ngeran a jega may men fok cono ref ma <music> ndax xalisan no gin ref na ge e ka ref kama ne o paxel ley teen ka jegit deyo <music> ram wax deg roog jega ji ga o kiin a pi ka kam ad na ne kam societé te refe xalis ka fog de

aha waw te lemoŋ kon ka ref ke andon meme rooga coɗa ngan o riig o xoox bo may ɗox <music> xano ka bo no gaga may ɗona xano jik win o je te xalis waɗit de xalis naga tig <music> nen ceeb o xoox kange ceeb ande foko jeg ceeb <music> a o xemes kange diwliin foko jikik diwlin <music> donc te ref ke andona tabax ge meke <music> tiko tik ke ge ando na naro na fi kam société se xalis ka fog kama ne te kay fok rek te waaɗ kel nda nak nete waaɗ teelit ka waru xota ɗat a ref me andona wax deg jeg ke lok loko

jege njiriñ

Cheikh jokonjal xalis vraiment <music> a refaan ken ando na we ñak kam société ne <music> tigo tig ke ando na wago fi wala o lem kan bpo xalis a fog te xalis ka ɓek bo <music> ka fi o jega ngeran rek fi kana o kiin naw kando <music> jega nge xalis rek vraiment naw ne wo fel ke <music> to o kiin ka nawtel ke ando na wax deg roog <music> a fok rek <music> a tax bo <music> a tax bo vraiment <music> e kino o jega ngeran rek <music> ko considérer kano <music> o jega ngeran rek ko considérer kano e o jega ngan nak jega gana jeg ka te foka dano de wala jege gena xew ka o lembano fok rek o lac o log nel ndigal <music> foko log nel ndigal ramko jeg xalis <music> anda magan refa ke ando nan paaxo raam ke tig genu ka te ware lo paƴ te xalis pay kan o kawin o xeyel te gar a faƴu eey <music> jegan njiriñ aha

aha ahaa ahaa

woy fiyan bug fopo yeg no nda xare pukare nda xare o bug wiin we nana diwo xay fiya na kene kin paxu te anda Zancier o kin o fiya ngan paaxu <music> o bug o lemel rek <hesitation> o bug de o tagal de te ɗetiro roog paxu kaga nak saya <music> parce que ko codata rek wine ande cota <music> mais a cota le wine na roga sim tina te o coɗit no yene ga ka lemaŋ sa o ɓayo jano nole <music> ne cota o ɓayo ñamaka le o ɓayo janono le sax ware ran saxo an wari rano yeg <music> kon kaga xa ɓekun wine wageya ro fiya naga xa mbek wiin we kawa nga wera dimale we kaweer na parce que ŋalis o foog kawa ngan fag ke xana fag <music> ŋaxis o xu kawunana xana fag wala o xaƴin me kaw tana <music> ko xaƴ kan me o xann kena ref kang fad ke sax fad ke temed tadik <music> kon wara an nak wo kon keke jegona <music> wara ɗeet meno mbekan ndax kaɗaŋ xano luɓ nel ma ɓekido ke roga ndekig ronga <music> te ref a jeg ke jeg na solo lool parce que :frea ɗetan wax deg nak ñak ñak wiin we ñakira dim le ra yo no ke kaw na <hesitation> a wersëk ne dona wiin parce que roog ka lam tan wersëk nene co onga <music> wara cote cuni cuni nit wara co te we ando yakar ne den wi xoni na wo pour xare o wago damit den wago kawid din no ken no ken calel den te refa <music> wala no ñowol din mais nak o lem ah mi de ken roga coda xama daal xu felera xama dal kawit kiro te kaga refe a ndat to kaga roog sim teran kon i waro no xaƴa xel a bu baxa bax fogole im xalat na nuun rek nuun way no débat Cfm no 105 point 4 meke no studio Iba gueye <music> to emission njoktor meke nak a jeg solo xa toqa xe ŋa na yo nak xa toq no dig na po njiriño nu xaƴ tino xel nu wago yona fo in no 784972525 784972525 Zancier

<music> a fokan fokan sax no cabi ne ando na xa koma xe te wet na ka mayon <music> xalis ka ref ke ando na xa koma xe te wet na ka mayo lool to o gomolu wegoox ina rek wo juba ngan xama wek tu kon nak wara an kon mena ɓeta